Akwalaa bi da fɔm a ɔgye N'ahome. na ɔde ne kaa a yayɛ, yɛde yɛnsa anwene ayɛ no nketenkete tesɛ kaa ne keteke. A wayɛ keteke kwan so a ɛda fɔm hɔ, na wɔn a wɔde keteke no yɛ adwuma nso ɛnena nenam hɔ. Akwalaa no de adeɛ no edi agorɔ, na ɔsere ɛwɔ anigyeɛ so.

Nkurɔfoɔ mmeɛnsa bi a wɔwɔ afuom na wɔadua wɔn nnɔbaeɛ a afifiri gyina hɔ a wɔde nsuo regu wɔn nnɔbaeɛ no so. Na nnɔbaeɛ no nso so wɔadua no line so ama wɔde nsuo regu ho a wohwɛ nnɔbaeɛ no a ɛyɛ fɛ sɛdeɛ wɔadua no no.

Ɛdan bi a wɔhyehyɛ nkonnwa wɔ mu fɛfɛɛfɛ wɔ hɔ a wɔatoto fam hɔ nso fɛfɛɛfɛ. Na wɔayɛ pono bi a wɔde atwere ban no a wɔahyehyɛhyehyɛ nwoma ne mfonin wɔ saa pono no mu. Ɛyɛ fɛ yie sɛdeɛ ɛteɛ yi.

Apomodin adwuma yɛfoɔ ɛnan bi ɛwɔ dan bi mua ɔyɛ adwuma na mmiɛnsa abɔ kyenku edi nkɔmɔ na baako nso nam wɔn akyi na wɔn nyinaa hyɛ wɔn ntaadeɛ fitaa a na ɛmma no ayɛ wɔn tirenwi ɛgu soa ɔmɔ nyinaa hyɛ ahwehwɛni wa.

Ɛdan bi a yɛdi enua ayɛ akonnwa bi ɛne ɛpono bi mienu esi hɔ. Na yɛdi wɔ yɛsnsa anwinii ewura bi mienu, baako si nifa so, baako s benkim so, na yɛdi bribi nsoso abɔ ban no ho na adeɛibi tisɛɛ aketekyua esi pono no baako so na ɛdan mo mu ɛɛyɛ fɛ.

Nkurɔfoɔ yi yɛ mmaa ne mmarima bi a wɔahyehyɛ wɔn ho a wɔhyɛ ntakrakyɛ, na wɔn ahofadeɛ no, ɛbi yɛ kɔkɔɔ. Wɔahyehyɛ wɔn ho yiw fɛfɛɛfɛ, na wɔde ahweneɛ agugu gugu wɔn kɔn mu a wɔn nyinaaa nam a wɔsa so a wɔrekɔ.

Nkonnwa bi a yɛahyehyɛ no fɛfɛɛfɛ wɔ dan bi mu a pono bi nso gyina dan ne mfimfini, na ahabanmono nso a yɛayeyɛyeyɛ de asisisisi pono ne bi so wɔ soro a bi nso yɛ mfonini. Na dan ne mu yɛ fɛ yie.

Mmeranteɛ bi a yɛsusu sɛ wɔyɛ amanyɔfoɔ aforo agyina aweabo bi a ɛsi hɔ, na wɔayere wɔn ho ama wɔn frankaa so akɔ soro, na wɔrebɔ gye wɔn so, na bi nso gyina hɔ a ɔretwa mfonini wɔ saa aweabo ne so.

Nkɔla ɛnnan bi etwa ɛpono bi ho ahyia a baako ɛte baesekel a sɛbi wɔn a woadi dɛm no taa tena so, a wosua adeɛ bom ɛwɔ anigyeɛ so. Na baako so ɛte wɔn nkyɛn mu a ɔde n'akyi akyerɛ wɔn a wɔn nyinaa esua adeɛ wɔ saa ɛdan no mu.

Mmaa nnan a wɔn mfeɛ no kɔ anim kakra afira wɔn ntoma fɛfɛɛfɛ de wɔn duku fitaa abɔ wɔn ti. Baako de ntoma fitaa bi ato ne kɔn mu a wɔd ɔwɔ adwabɔ no ase a ɔresa ɔreto nnwo na ɔresa, na amanfoɔ no a wɔte hɔ no rebɔ gye wɔn so.

Aha yɛ fie a mmaa bi wɔ mu a wɔrenoa aduane. Barima b koto fie hɔ a ɔde ne nsa reto kyɛnsee bi mu. Na dan a ɛwɔ hɔ yɛ dɔtedan a yɛde nwira na akuru. Na dan baako nso wɔ nkyɛn a yɛde nkyɛnsee na akuru so, na dua bi si dan no akyi a afu ayɛ kɔsuu. Pan bi bi si fie hɔ ne dadesɛn.

Asraafoɔ mmeɛnsa bi gyina hɔ a wɔhyɛ wɔn akotadeɛ na wɔkitakita wɔn tuo, na afidie bi nso so a asraafoɔ no de kɔ ntɔkwa nso wɔahye no, a ahye a ɛgyina akyire hɔ, na ɛhɔ nso so ahyɛ ayɛ tumm, na kuro no mu nso so ayɛ tumm.

Adesuafoɔ bi te adesuadan bi mu a wɔresua ade a laptop si wɔn apono so. Na wɔkurakura nneɛma bi a wɔremiamia so de resua adeɛ. Bi te hɔ, bi nso gyina hɔ, na nwoma bi nso da adaka bi mu, na biribi wɔ nwoma no ase a ɛyɛ kɔkɔɔ, na mobile phone bi nso da saa pono ne so.

Nkrɔfo bi abɔ dwa, bɛɛbia w'esiesie hɔ fɛfɛɛfɛ a wɔti hɔ na papabi gyina wɔn enim a ɔhyɛ ataadeɛ tuntum a ɔdi akasamu etua naanu a ɔɔtu dwom. Ebi ti akonnwaa mu a, wɔɔhwɛ no anigye so na maami bi asɔre agyina a ɔɔsa na ɔɔbɔ nensɛm wɔ enigye so.

Nkurɔfoɔ bebree bi a wɔabɔ dɔmpem kura amannyɔfoɔ mfrankaa ne wɔn mfonini, na ebi nso hyɛ wɔn ntadeɛ, na wɔgyina hɔ a wɔama wɔn nsa so reyɛ dede na wɔrebɔ gye amannyɔfoɔ no so wɔ anigyeɛ so. Wɔdɔɔso yie papaapa.

Asafo mmarima a wɔakye wansane bi ama ne so akɔ soro na bi kita nkontin baa, bi nso wɔ hɔ wɔde ntoma sin abɔ wɔn ti a ɛyɛ fitaa, na bi nso de ahabanmono ato wɔn ti so. Na dua bi gyina akyi hɔ a afu akɔ soro a ɛyɛ fɛ yie papaapa a ɛyɛ ahabanmono. Na anyinam nkanea nso pole baako si wɔn nkyɛn hɔ.

Aha yɛ ɛpo ano a ɔbaa bi ɛne ne kunu ɛne ne ba ɛgyina hɔ na ɔbi so ɛgyina wɔn nim a ɔɔtwa wɔn mfonin. Na nnipa naa ɔɔtwa wɔn mfonin no ɔhyɛ kyɛ na wo hwɛ akyire hɔ nso a wo bɛhu sɛ frankaa bebree ɛginagyina hɔ nsuo no nso ɛda hɔ tɛrɛtɛɛ.

Nkurofoɔ kuw bi ɛwɔ baabi a afoofida yɛtumi kɔ ɛkɔ gye yɛn ani anaa sɛ baabi a yɛgye ahɔhoɔ. Na ɛdan nketewa bi a yeasi ɛwɔ soro kakraa nsuo bi efiri soro hɔ ɛba ama ebi gyina aseɛ hɔ a wodware. Ebi so ɛte fam wɔ hɔ, na ebi nso ɛnam, a ebi hyɛ ntaade a ebi nso nhyɛ ntaade a wɔn nyinaa wɔwɔ hɔ wɔgye wɔn ani.

Ɔkyerɛkyerɛni bi ne ne mmɔfra a bi hyɛ ataadeɛ a ɛyɛ ahabanmono, bi nso hyɛ bi a ɛyɛ akokɔsradeɛ, na bi nso hyɛ bi a ɛyɛ kɔkɔɔ a wɔaba beebi a yɛafuntam asaase a wɔrekyerɛ nkwadaa no kwan wɔfa so dua aduaba bi. Na akwadaa ne baako gyina hɔ a okita rɔba a aduaba ne bi wɔ mu. Ɔkyerɛkyerɛni ɛrekyerɛ wɔn na mmɔfra no nso gyina hɔ a wɔretie na wɔresua.

Mmaa mmienu bi te fie bi anim a wɔrenoa aduane. Aduane no bi abene a wɔayi agu kyɛnse mu asi hɔ. Ebi nso so mmeneeɛ a ɛda kyɛnse mu a ɔredanedane no wɔ gya no so, na mmaa no nso so, nkyɛnse bebree sisi wɔn ho. Dua bi nso so si efie no anim a wɔte hɔ a wɔrenoa aduane no.

Nkurɔfokuo mmienu bi ɛresi akansie wɔ nsuo so, na akansifoɔ no kuo baako hyɛ ataade kɔkɔɔ, baako nso hyɛ ataade ataadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ na wɔn wɔrehare kodoɔ no wɔ aniberɛ so na wɔahwɛ deɛ ɔbɛdi nkonim wɔ nsuo no .

Ɔkyerɛkyerɛni baa bi de ne mmɔfra apue abɔnten de aba baabi a ɛyɛ a wɔayɛ biribi a mmɔfra de di agorɔ wɔ sukuu mu, na wɔkoto hɔ a ɔrekyerɛ mmɔfra no adeɛ bi wɔ hɔ, a mmɔfra no bi nso nso reyɛ deɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ no rekyerɛ wɔn no, na wɔn a wɔaka nso gyina hɔ a wɔrehwɛ na wɔasua afiri ne nkyɛn.

Nkurɔfoɔ bi nenam keteke ɛ ɛ . Ɛgyinabea a wɔkurakura wɔn baage a wɔretwe adi akyi. Na keteke no bi wɔ hɔ a wɔaka ho fitaa. Ɛbi nso yɛ kɔkɔɔ. Na ɛhɔ yɛ fɛ yie papaapa. Na akwantufoɔ nam hɔ a ɛbi asi a wɔrekɔ a ɛbi nso repɛ keteke no aforo.

Nkrɔfoɔ nnan bi ɛgyina ɛdan bi anim na mmienu yɛ mmarima na ɔbaa na akwadaa baako ɔbaa no hyɛ ataadeɛ tuntum na ɔkura abɔfra no na barima baako nso te akonnwa mu na barima baako nso hyɛ wɔn ntem ɔyɛ borɔni wɔ abom a ɔtwa mfoni a ɔsere anigyeɛ so.

Y'ahyehyɛ nkonwa bi ɛwɔ dan bi mu a nea ɛda mu no yɛ kɔkɔɔ. Ɛpono bi esi nkonwa no ntam a biribi esi saa ɛpono no so. Na tɛlɛvihyin so ɛbɔ hɔ a y'ahyehyɛ biribi so ɛwɔ aseɛ. Na ahabanmono bi nso wɔhɔ a esi ɛpono bi so, na mfoni bi nso bɔ dan ne ho a ɛno nso yɛ ahabanmono.

Bammɔfoɔ bi akye kaa bi a nkurɔfoɔ bi wom wɔ kwan so. Bammɔfoɔ no mmienu kita motorbikes, na nkurɔfoɔ no nso kita kaa a wɔayi wɔn afiri kaa no mu ama wɔada fam abutu hɔ a bammɔfoɔ no de tuo akyerɛ wɔn, na bammɔ =foɔ no hyehyɛ wɔn kyɛ a wɔgyina wɔn nkyɛn.

Nkurɔfoɔ bi a wɔresi dan, na kahyire dedadeda wɔn tiri so na wɔkurakura wɔn pan, na ebinom resa nnɔteɛ, na ebinom nso afɔtɔ nnɔteɛ bi agu hɔ a ebinom nso resesa, na afidie a wɔde fɔtɔ nnɔteɛ no wɔ hɔ a papa bi a ɔgyina anim na ɔde reyɛ adwuma de fɔtɔ nnɔteɛ, na kaa bi nso gyina wɔn anim kakra a adwuma no rekɔ so, na sɛmɛnte bi nso so gu wɔn hɔ.

Nkurofokuw bi etwa ahyia a wosi wɔn dan, wɔde nnua ɛne srɛ esi dan a wokuru saa ɛdan no so. Ebi aforo atena dan no soro a wokuru. Ɛna ebi nso gyina fam a wɔde nnua ne srɛ no ɛma wɔn. Na akyire hɔ nso, nnua bi nso ɛwɔ hɔ a ɛyɛ ahabammono nnua a wɔn nyinaa ani abre a wɔyɛ adwuma ɛwɔ ani bre so.

Kwan a wɔreyɛ a wɔreyɛ bi afa soro. Wɔasi pillar mmienu a wɔahyehyɛ no a wɔde kwan no rebɛfa soro, na nneɛma a wɔde reyɛ kwan no nso gugu fam hɔ; nnadeɛ ne nnua ne dɔteɛ a wɔde yɛ dan no nyinaa, wakurukuru ne nyinaa agy fam hɔ. Car bi nso so si nkyɛn hɔ.

Papa bi a ɔtisɛɛ bambɔfo penyin a nkrɔfo bi ɛnam nenkyɛn a wɔhyɛ kyɛ ti sɛɛ wɔn a wosi dan no ɛkyɛ a ɛyɛ a wɔhyɛ na bambɔnii baako nsoso di nekyi. Wɔnyinaa de nosmask ahyɛ wɔn anu a wɔɔkɔ.

Ɛmɛɛma ɛnum bi ɛgyina hɔ a mmienu de wɔn nsa ato wɔn nsa yɛm a ɔɔkyea. Na baako nso ɛkura kyɛ a wɔde ɛkyɛ no aba n'afu ho kakra. Akonnwa bi so ɛgyina dan mu hɔ a nsuo bi so ɛsi ɛpono bi so naa ɔgyina hɔ a ɔɔkyea naa ɔɔgye so wɔ anigyeɛ so.

Nkorɔfo bi gyina dan bi a yɛresi a yɛnsii nwieɛ anim. Na papa bi gyina hɔ a okura adeɛ bi a yɛde nnua na ayɛ a ɛte sɛ nipa a ahoma sesasesa so na ɔde saa ade no ɛretwetwe ade no ɛresa, na nkorɔfo no gyina hɔ a wɔrehwɛ no wɔ anigyeɛ so.

Mmaayewa mmeɛnsa yi te pono bi ho a ɛ dan bi mu a obiara kita ne koowaa krataa a wɔreka ahwɛ deɛ ɛrekɔ so wɔ ɔman no mu anaasɛ kuro no mu. Na koowa krataa no bi nso so, wɔahyehyɛhyehyɛ no wɔ pono bi a ɛwɔ akyire hɔ a dan no mu yɛ fɛ.

Aborɔfo bi a wɔahyehyɛ wɔn ho te sɛ asraafoɔ ato santene mmienu, na wɔato pono bi wɔ wɔn anim, na wɔde ntoma bi akata so a baabi ytɛ kɔkɔɔ, baabi nso yɛ akokɔsradeɛ na wɔn a wɔaka so te nkyɛn a wɔrehwɛ deɛ ɛrekɔ so wɔ hɔ.

Mmaa mmienu bi koto hɔ a wɔadua nnua bi a wɔregu ho nsuo, na baako hyɛ kyɛ na ɔhyɛ atadeɛ a ahosuo no yɛ akokɔsradeɛ. Wɔn nneɛma a wɔde gu nsuo no ho. nso gyinagyina wɔn nkyɛn. Na dua no bo nso a wɔadua a adi kan anyini gyina wɔn akyi a ɛhɔ yɛ fɛ yie.

Maame bi ahyɛ mpaboa dwa ɛwɔ fom hɔ a ɔgyina wɔ ɔkuta ne kutokuo a ɔguso ɛhyehyɛ dwa papabi gyina nkyɛn wɔ ɔkasa telefon so na maame bi nso twa mu na ɔhyɛ ataadeɛ tuntum na nneɛma bi nso gugu ɛdwa so hɔ.

Obi a ayɛsɛ wawu na ɔte adaka mu a ɔhyɛ ataade fitaa, baako ɛde ne nsa ato na afu so na baako nso gyina hɔ a ɔɔsu ɔhyɛ ataade tuntum a ɔde hankakyif ɛɛpepa na aniase na baako nso kita akasamu ɔɔkasa wɔm. Na papabi nso hyɛ ataade tuntum a wama ne nsa so na wɔn nyinaa ɛgyina gyina hɔ.

Ɛha yɛ ayaresabea a obi yare a ɔda yare mpa so, na apɔmuden mu adwumayɛfoɔ no gyinagyina ne nkyɛn a wɔahyehyɛ wɔn ho afiri soro abɛsi fam, na wɔakatakata wɔn ano nso. Na baako gyina hɔ a ɔkita krataa a ɔrebisabisa nsɛm, na ɔretwerɛtwerɛ na ɔda mpa no so.

Mmeranteɛ mmienu bi wɔ dan bi mu a wɔrepepa hɔ, baako ɛrepepa pono so a ɔreseresere, na baako nso ɛrepepa fam, na wɔn nneɛma wɔde yɛ adwuma no nso gyinagyina fam hɔ awɔgu so a wɔreyɛ adwuma wɔ anigyeɛ so.

Mmɔfra mmeɛnsa yi gyinanh nwiren bi a wɔaduadua a afifiri a ebi koraa aso aba, na baako nso gyina nkyɛn a ɔregu ho nso, na wɔn a wɔaka no nso atututu fam hɔ, na wɔde nhwiren no bi rehyɛ hɔ.

Jata bi ɛda fɔm a neho ye hu yie papaapa. Nkɔfo bi nso ɛwɔ kaa mu a wɔti kaa no soro a wɔɔhwɛ jata naa ɔda hɔ na ɛhɔ nso wira wɔ hɔ na endua so sisi hɔ a nkrɔfo no ɛti kaa no mo a ɔɔhwɛ nia jata no ɛɛyɛ ɛwɔ hɔ. Jata no soso da hɔ ɛɛhwɛ nenim tisɛɛ nia obi gyina nenim eetwa no mfonii.

Nkurɔfoɔ bebree bi a wɔatwa ahyia baabi a wɔkurakura amanyɛfoɔ frankaa a wɔrehim. Ɛbi gyina apa bi a wɔabɔ a ɛwɔ soro kakra a wɔkita frankaa no wɔ soro, na akyire hɔ nso nnua bi si hɔ a ama ɛhɔ ayɛ kusuu. Na anyinam nkanea dua bi nso si hɔ.

Amanfoɔ bebree gu amena kɛseɛ bi a wɔnam k kwan bɔne so tu sika kɔkɔɔ, na ebi kita pan a wogyina atɛkyɛm a wɔrehohoro saa sika kɔkɔɔ no a wɔafuntam asase no asɛe asase no abɔ no amena, na papa bi gyina soro hɔ a ayɛ sɛ ɔrehwɛ wɔn so, na ɔhyɛ atade fitaa na fam nso so yɛ fitaa a ɔhyɛ kyɛ.

Gyata mmienu bi a baako da hɔ a baako gyiana redi agoro. Nakrɔfoɔ bi nso car mu a wɔabegyina hɔ a wɔrehwɛ nea gyata no reyɛ. Car no awɔte mu no yɛ fitaa. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ na wɔabegyina hɔ na wɔrehwɛ nea gyata no reyɛ wɔ saa ewira no mu.

Nkrɔfoɔ bi ato pono wɔ dua bi ase a wɔte dua no ase na car bi nso si hɔ a car no yɛ fitaa. Dua no yɛ mmienu. Akɛseɛ pa ara mmienu a dan ketewa bi nso si dua no nkyɛn mu. Na atwedeɛ bi nso twere car no ho. Nrɔfoɔ no de biribi asi pon no so a wɔregye wɔn ani.

Ha yɛ beaeɛ a wɔtɔn nnuane ho nneɛma ne adɔkɔdɔkɔdeɛ. Nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ a wɔn nyinaa retotɔ nneɛma. Papa bi wɔ hɔ a ɔhyɛ atadeɛ a ɛyɛ akokɔ sradeɛ, na watɔ ne nneɛma no bi agu nneɛma kɛntene mu a ɔgu so a ɔrepia akɔ akɔtua ho ka na ɔde akɔ fie.

Nkurɔfoɔ mmeɛnsa bi te pɔnkɔ so a wɔreba, na aase gyinagyina nkyɛn ne motorbikes, na nkurɔfoɔ no a wɔaka no di akyire a wɔrebɔ gye wɔn so na wɔrehwɛ deɛ ɛrekɔ so, na bebree no ara hyɛ batakari na wɔhyɛ wɔn kyɛ, na wɔahyehyɛ pɔnkɔ no nso so fɛɛfɛɛfɛ.

Egya bi atɔ kaa kwan mu baabi ama nkurɔfoɔ bebree di mmirika repɛ baabi afa. Ebi so nneɛma, ebi de bi ato wɔn abati, na ɔbaa bi di anim a wahyɛ kyɛ bi a ɔde mmirika repɛ baabi de ne ho akɔtɛ.